Nindeeba omustigazi omwe ajwaire esaati erikwera ndeeba amaizi ndeeba aine eirobo yaaheza kuroba eshonzi ndeeba enyuma ebicu birikwera ndeeba ebinyaatsi aha muheru gw'amaizi

Nindeeba egi nemibazi, gumwe nibagwesiga omu ngaro kwenda kutanga obukooko, obukoko buri omu ngaro nibagunaba omu ngaro, ndeeba guri aha mutwe gw'emeza

Harimu abateezi b'engooma harimu abaana bemereire nibareeba orimu naziina harimu enju erimu neyombekwa tibakagishakire nindeebamu omuti haine ayemereire aha muryango akaana karimu aho nako kemereire kakwatsire aha mutwe nikareeba arimu naziina obunyakare nindeebamu engooma eshatu harimu abarimu nibateera ekyeka nibateerera ogu arimu naziina boona barimu nibareeba orikuziina omumaisho gaabo

Nindeeba ekinyonyi ky'omunwa muhango kiine amapapa gajangarire, kiri kiri omu maizi, ndeeba ebinyantsi ndebayo obumuri ndebayo obuti, ndeebayo ebicu

Nindeeba ente ina ndeeba ebiti ndeeba ebicu ebikwera harimu ebikwiragura ndeeba hansi ya ebishaka ndeeba oruguuto omu rubaju ndeeba zina amahembe

Nindeeba abantu babiiri ndeeba omwishiiki ari enyuma naastindiika egari eriho ebidoomora bibiiri ndeeba ebishaka ndeeba ebiti omumaisho okwe ndeeba itaaka niryeera

Nindeeba abantu babiri bariyo nibakwata ebishushani, omwe niwe nakwata ebishushani ondiijo aine akakomo omu mukono aine akakwanzi kakooma omu maraka, omwe aine empare engufu ondiijo ajwaire empare ndingwa

Nindeeba eihamba ndeeba emiti ekibira kikwatiine ndeeba ahamwe emiti eyetatiine, ndeeba ahansi hariho obunyasi nibutukura hariho enshoozi ndeeba empanga ndeeba orwanyanya

Nindeeba egi n'etuuha ya Uganda ndeeba arimu netambura ndeeba ebinyatsi ahansi ndeeba erimu erangi ndeeba ebiti enyuma ndeeba aine otwoya aha mutwe aine amapaapa aine amaguru abiri

Nindeeba omwana natembeya enyanya ezimwe aziine omukaveera akakwera ezindi aziine aha kitemere ndeebaho amabaare ahansi ndebaho esweeta eryakitemere Kandi enyanya nazo eziri ahansi omukitemere ziri omubuveera bubiri

Nindeeba abantu bataano, baana begwire edomora, omwe ayine egaari, beineho edomora ndeba oruguto, ndeba ebihingwa enyima yaabo, ndebayo ebishaaka enyima yaabo

Nindeeba ebitara ebitara bibiri ndeba enkooko eri ahansi omu maraka ndeeba bine empagi zabyo z'ebiti omu rubaju bishakize obunyatsi bwomire enyuma yaazo ndebayo enju eyombikise amatafari ndebayo ebishaka ndebayo ebiti

Nindeeba omushaija ayemereire omu maizi aha rubaju rwe hariho amabaare akwatsire akati enyuma ye hariyo enshozi ziriho orubaare rurikwera nindeeba naroba eby'enyanja

Nindeeba abantu bari omu katare k'ebitokye ebihire ndeeba abashaija babikwasireho ndeeba ndeeba eminwa ahagwire ndeeba enyaanya ndeeba aha butunguru

Nindeeba enju ibiri ndeeba zishakize amabaati, ndeeba emitumba, ndeeba iguru, ndeeba ebicu birikwera, ndeeba ekitookye.

Nindeeba omushaija, ndeeba egaari, ndeeba enyanya, ndebahoo, entebe eyakushitamaho, ndeeba enju enyima yeeye, arimu natembeya ebihingirwe, ajwire esaati erikwera, ajwire empare erikwiragura, nenkito zirikwiragura

Hariho abantu babiri baine obwato bubiri biine emyenda nindeeba ebingonzi by'amaizi nindeeba amaizi nindeeba amaju enyima

Nindeeba enkoko ziri omu kitimba ndeeba abashaija ndeeba abantu ndeeba enyuma yabo hariyo amaju enkoko nindeeba zinemu amapapa gakwera nagokutukura ndeeba ekizirumu kyombekyise ebyoma.

Nindeeba embaata eshuutami aha kiti ahansi yaakyo hariho amaizi ndeeba enyima yaayo hariyo omwiriima ndeeba amaizi nigeera

Nindeeba enjangu eshutamire omu mabare ndeeba enyuma hariyo orutsiika rw'ebyoma ndeeba eine amaisho garukwera harumu akantu karukwiragura ndeeba eine obwoya omu matama buraingwa

Nindeeba emotoka ndeeba ebicu bikwera n'ebikwiragura ndeeba emiti ndeeba oruguuto ndeeba amanu ndeeda omushoozi ndeeba piiki